et oxyde de carbonne donc ko beyiɗi pecca anani ɗum woni CO carbonne o yaha dana oxygéne o yaha dana donc nde wawa ñamde hunde foof donc ɗi si ari ha ɗi peccodira ko ion ɗi gonta anani <noise> ɗum ko ion ji gonta composant ji ɗi donc sa a ɓaami CO2 o tan ɗum koko koko tekki ni andi no wattodira ko koli ko beyi ɗi ceerta leggal ngal wawa ɗum yarde ko ɗum addi leggal ñamta ko yarata donc composte ɗum woni ɗon ha composte o wayno suudu gawri ni seeɗa seeɗa leggal ngal ñamta seeɗa seeɗa kayi engrain o MPK O ari ha wattu par ce ɗi élément ji foof ɗi wodi koɗi nafi ari ha wattu donc si woni ha a awi woni balɗe sappo e balde sappo e go
anani
woni balɗe sappo e joyyi ene wawi hen reftude IRE anani ko hoɗum woni addi a wawata hen IRE wattu goto hay sa ƴzwi tan ɗo gokkeɗa hectare biyeɗa ko sac uji nayyi engrain MPK foof ko biyetaɗa IRE
<hesitation> hum
hectare o joni a ƴetti 50 KILOS kilo capanɗe joyyi a waɗi ɗum divisé eyyi ɓoggui ɓoggui nayyi ham <smacks lips> par ce hectare ko ɓoggui nayyi

sappo e ɗiɗi e feccere kilo ko pourquoi a yiya ɗum na wara non par ce que ko fraction ji mbarata

wattu ji wattu ji par ce IRE kayi sa waɗi tan leggal ngal ñami tan ko sohli ko <smacks lips> heddi ko ko direct hayata donc ɗumɗa si a waɗi excé a waɗi ko andanta ɗum leggal ngal sohlani foof kayi ne ñama tan ko wawi sohlude ko ko heddi ko foof acca yaaha donc a perd i ɗum ko ɗum non <clears throat> setidini ɗum e MPK MPK o no wawi ɗon wonde leggal ngal ene ñama ɗum seeɗa san ene ñama seeɗa san ene ñama seeɗa san IRE o non wona non donc ɗi foof engrain foof no fata waɗe <clears throat> e ndeematereri si non heeɓi kono ko engrain foof ɗi wodi wattu watte composte on ka sa waɗi ha gassa ɓorlita ɗum par ndeemam on suman gawa a awi on suman baɗa MPK MP* MPK maɗa o ɗon ko non wiɗiya préférable

ko husini foof baɗa MPK après on suman ndewahen husina anani pourquoi ɗum ɗi sohla non baɗa wattu gowɗa awde o baɗa hen ko ɗon ɓuura sohlede kono si a heɓani ɗon ana wadde ha batta hunde ɗum kadi wona ha ɓoya koye balɗe sappo e joyyi anani

anani pourquoi aɗa wawin wadde ɗum balɗe sappo e joyyi par ce ɗiɗo wattu gawɗa awdi o ha ɗo yakata balɗe sappo e joyyi ɗo ɗum ko bannoɗa composte ko

ko ni
<breath> <hesitation> voilà <hesitation> Tamsir ajarama <breath> eyyi je pense que famama e par ce que <hesitation> won reemoɓe sikkata mataw <clears throat> ko probléme IRE koko watte ko hunde nde gandanɗa hoorema taw ko haako <hesitation> haako <hesitation> haako comme haako ñebbe en
eyyi
ɓebi sa waɗi <clears throat> e haako ñebbe a waɗi e salade et sippomé

haako
eyyi
ɓe biya bo p ɗum fotani <noise> waɗe e guerte o wiya fotani waɗe e gawri ɗum non hunde nde ganduɗa hoorema no birumami ni par ce bon <hesitation> somin gondi e yimɓeɓe <clears throat> wonko min nanata soit bo pa somin keɓi technicien karalla honomaɗa
wallay
sa ari nder studio

deka bon koyiteno ko bon pour wide urée waɗata ko
eyyi eyyi
<hesitation> ɓe winde bo pa o wona wona ɗum ɗon
ko non
ko woɓɓe ne baɗa <clears throat> ɗum e guerte ɓe biyamo bo pa sa waɗi hen
wallayi
mais aussi bo par deke bo para to urée wawi yade foof
eyyi
e composte
eyyi
eyyi joni bon somin gari e e ndeemateri o <hesitation> hol façon engrain ɓurɗo moƴƴude e makkari ou bien ko ɓuuri moƴƴude e suuna eyy ko ɓuuri makko moƴƴude e e guerte joni bon min jidno pammina min hay ñebe baɗa andi par ce Camara naɓe e Sy Sy naɓe
wallay
eɓe keeɗ
wallay
hay e Keita naɓe
wallayi
koɓe ñamoɓe ñebbe tigui tigui tigui ɗum non mo pahol <hesitation> hoto ɗiɗo windeji mo min kaali o holko ɓuuri wawde yadude soit bo pa e ñebbe e guerte e gawri <clears throat> pour bon ɗum wawa jiibinde no hanniri ni
<breath> d' accord <hesitation> joni sajo wonta mi artat hen e <hesitation> azote mo biɗa o biɗa <hesitation> biya urée watta ke e ɗiva ndeemantereri ni waɗa e ñebbe e salade
e salade
anani
e suppome en
d' accord joni ha jo hen falimi artude joni hay ɗum ɗa no makkari en ni no <hesitation> suuna en ni ko haɗum ɗaɓɓa hen wona haahoko mais hade ɗum ɗa heɓede taw ko haakoko adi i adi heɓade anani joni haɗum woni intérêt urée o urée ko élément bo jogui o élément biyateɗo azote o donc on azote ko on watta la multiplication cellulaire et la croissance végétative et un bon développement végératif vireux anani ni way tan no neɗɗo ni

dal wona non mawni mawni mawn mum foof ko ñawuji tan no manki en on ala sakka ko ɓurɗen andude ko yiyate on kala ɗo heeɓoyi ɓidɗo

leggal kala ko non way
<hesitation> somi faami konngol ma ene wayno urée
eyyi
to banggal <hesitation> ndeemateri

ɗum ko rôle urée
eyy ko ɗum urée watta
ko ɗum urée watta ko ɗum woni azote o
azote
par ce urée ko azote tan woni hen
azote
anani joni aƴetti ko wiyate phosphore ko bato en liant MPK
MP

ayi hande hay sa yi ama dix dix vingt

azote dix

ayi joni amma ɗum ko <hesitation> woni kala ɗo ƴettuɗa <smacks lips> kilo ji temedere engrain MPK donc haɗa jogui hen unité fertilisant ko wiyate unité fertilisant aɗa jogui hen dix
dix
unité fertilisant azote
azote
dix unité fertilisant phosphore
tasse
ayi jo a ƴeewi ɗuma andi en kaali azote o woni ko nafata wodi ko nafaka ko muɗum urée o donc a ƴetti P o ɗum woni phosphore o P o si a ƴetti ɗum ko oɗum wonta hen P o <smacks lips> kanko ko kanko wallata leggal ngal

ayi donc ko be ɗaɗi ɗi ñiiɓo leydi kañum kala wallata ley ɗaɗi ɗi ha jaagol pour adda ko ñamate e leggal he ayi seede mum ko si tawi a yiyat ɗo si leggal si tawi ɗi manque ki on élément ko ɗum jiyta leggal ngal

haako bon yoɗata
eyyi i ey ayi
ɗum wayata kono haako <hesitation> haako mo ganduɗa hoorema
ayi e gassi i adda kadi leggal ngal ngal fonno jiibinde han ngal wawa jiibinde anani

donc a ƴetti ɗon ko pour phosphore o a ƴetti potasse o tan potasse o kay no tawa no dandugol leggal ngal e ñawuji goɗɗi anani danda ɗum e ñawuji goɗɗi en même ɗi ɓeyɗa ɗum kadi e daragol ɗi e potasse o kadi nafi leggal ngal pour to ɓendoygol par ce hay si tawi leggal ngal jiibini ko ɗaɓɓuɗa hen koko ɓendi ko donc ha wawa ɓendude han ko be tawa potasse nani he potasse o watta activation activé maturité o ayi

tout a fait ɗum koye urée woni

ko ɗiɗa MPK c' est les engrains par ce woodi des engrains simples engrain simple ko comme potasse ni urée ko engrais simple ayi phosphore ko engrais simple wodi des engraiss bianires

ayi koni joni ɗe ɗi taati ko ɗi woni les macros éléments engrais mo nanta o ɗiɗa foof ne tawa eno calcium ni magnésium en fer en foof nani hen toufre en foof nani hen hono ko ɗi ɗin ko les micros éléments ɗin quantité mumen ɗi pamɗi ɗo ƴettuɗa temedere hen ɗi pamɗi hen anani ko ɗiɗo les MP MPK

e ɓurɗi hen joguade faayida gam
exactement e leggal he <smacks lips>
voilà e leggal he
e leggal he ko ɗum
c' est ça voilà <laughs> Tamsir <hesitation> cikkumi tan <hesitation> yewterede weli e gati ko <hesitation> ko haalete ko e cikkumi tan mo parabla reemoɓeɓe ene keɗi enne no fewi no fewi
wallay
gati e comme so tawno a arno koye ceeɗu hewɓe keɗotako mais comme koye ndeminare min goni
wallahi
min gandi tan a ari e wptu ma
wallay
e pour que bon yimɓeɓe ɓe bawa famde
ko
no fewi no fewi pour que ɓe wawa hebde
wallay
nafoore e ndeema mabɓɓe
wallahi
e joni <clears throat> non somin gari to banggal dosage <hesitation> ko ɓetete pour waɗe e ndeemateri e guesse pour que guessa o ɓura wawde hokkude min

rendement
rendement
eyyi
on banggue par ce que bon somin dari somin mbi hectare <clears throat> bon hectare ene mawni e guite amen
eyyi
mais seulement somin dari to banggal <hesitation> par ce que kala :o biɗa meɗiɗo remde bukki sa wiɗum ɓoggol tan ene addi ɓoggol mo pa* ko 50 métres sur 50
wallay
environ 2500 métres carré
wallahi
joni non e ɓoggol so taw neɗɗo o ne jogui guesse baɗono ɓoggol ni <smacks lips> <clears throat> ey to banggal suuna ou bien to banggal makkari e holno neɗɗo fotiri wadde hen engrais taw bon engrais o ɓurtata yani bonna leydi nd ɓurtata aussi bonna leggal o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
dosage mum holno lelori <clears throat> to banggal <hesitation> karallayɓe e to banggal <hesitation> * to banggal tubankore
ko noon tigui donc firti to senggo makkari naane a namdima engrais ji ɗi par exemple sa ƴetti makkari an la fumée minérale donc MPK engrais complexe o ana wawi wadde triple 15 na wawi wadde triple 16 ɗum foof no wawi yaade e engrais engrais makkari ayi joni si a ƴetti siko triple 15 ha triple 16 o a ƴetti 150 kilos à l' hectare ko ɗum woni la dose faible ayi la dose faible 150 kilos à l' hectare e ɓoggui nayyi
ɓoggui nayyi
ɓoggui nayyi goni hectare donc sakuji tati pour ɓoggui nayyi ɗum ko fumerie faible hoɗum woni fumerie faible o ko ɗum ko batta apporté fumerie de fond ɗum woni wonnon go ɗuminani ko suudu gawri ndu sinno ko fumerie forte o ana wawi wadde 300 kilos à l' hectare pour la fumiée forte ɗum woni engrais o ayi le pendant maitenant pour mbawa ɗum ɗumantinde normalement ko ɓuura faalede ko ɓuuri yodde e badgol engrais wona no wiccoɗi no wicca ni tan non non ɗum foof ne tawa e gaspillage par ce wodi <smacks lips> ka yan ta a sohlani hen ɗi wawi yande kadi
ene suuma
anani kon ko ɓuuri wonde

eyyo sa waɗi hen hankala an foo a ko boom defta hen
<hesitation> <hesitation> eyyi
pour gubban * <hesitation> ɗum ɗa si a waɗi hen ko engrais mo gandanta élément ji goɗɗi no bawi
hendu na wawi nawde
hendu ne wawi ɗum nabde goɗɗum ñuuƴi no e naaɓa ayi ko ɗum addi no ɓuura sohlede tawa na <smacks lips> ubba
tawa bo * machine reewa hen

ɗum ko engrais pour au niveau qui <hesitation> maïs ɗum ko pour :maïs ayi joni se en ƴetti e guerte he hen guerte o kala ha joni aɗa andi guerte ɗi joogui spécialité mo gandanta ko kancci tan jogui ɗum mi haalninoma ɗum ko hoɗum wonta hen guerte no wadna hoore mun ɗum woni azote no wadna hoore mun engrais ɗum woni azote ɗum ɗum abbaki wondema guerte sohlmani waɗede azote e ɗumanti urée abbaki ɗum donc si a ƴeewino han si a ƴeewi toro <hesitation> duuɓi ɗi jawteten donc ko ɗi baawa ten yiide ɓuuri wonde e ɓuuri hewde e deemal ɗumanteni ɓen si aɗa daari han ɗum woni PO 5 Louga ɓen azote d' abord azote o Louga ne waɗanno apporté 47, 4 ayi donc Tivaoune ɓen ko 52 baɗanno ayi Kaolack en 45 donc ɗum foof moyenne o hawra 48 13 ayi ɗum ko azote o joni ha joni no ɓuurta e wettande saabu hande si a yeehi tan e jeeyoɓe ni jeeyoɓe engrais a wi ɗumen tan engrais falenmi kamɓe ɓe gokkatma quantité ko wawi sohlude e <hesitation> apport ɗumantina <hesitation> apport engrais e guerte he kono ha ɗum ha joni ɗin waɗi par exemple sa ɓaami engrais tardif a ɓanŋi engrais tardif o par variété ɗum kadi par ce ayi sa dépend des variétés
eyyi voilà e awdi ndi nde awdende guerte
awɗele guerte
piyamba ne wodi <hesitation> guerte aussi ene hen taw on wona piyamba
exactement

ɗi wodi par variété donc chaque variété a ces réalités encore eyyi apport wallay
eyyi voilà <hesitation> min bima Tamsir a jaarama
eyyi
<hesitation> min bino ko l' heure goto min batta hen eyyi cikkumi tan min keeɓi wadde une heure <hesitation> gati ko o 21 une heure 31 mi puɗɗi <breath> joni 22 heure 30 minutes o woni premiére émission ma bde garɗa e nder suudu réunion ngo pour wadde émission to banggal ndeema eyyi biɗen gandi aussi bo * e nder lewru ndu peut être bon <hesitation> ene suuɓa ene namna aussi
wallay
won golle ɗe